Bibiiri bayopõi la be a foto ŋa poɔ, pɛmɛ gyamaa biŋ la abiiri mine bayi nimitɔɔreŋ. A biiri eŋla nɔɔteɛ, ka ba zeŋ peɛle daa naŋ mare daŋkyini eŋɛ , kyŋ ka abiiri zaa laara.

Biiri banaare la be baa poɔ. Ba zaa gũũnee la ane ba bootiri a ɔnnɔ kõɔ. Boŋyeni dɔɔ la kyɛ ba kyɛlɛɛ na gũũni. Ka kaŋa zaa a tona naa buri o kõɔ a iri.

Dɔbɔ banuu la be a foto ŋa poɔ. Ba zaa eŋ la nutoore. Ka bannare a maale zuseɛlɛ kyɛ ka boŋyeni ba maale. Teere biŋ la ba nimisoga a veɛlɛ lɛ.

Bondirii la a biŋ a zie ŋa poɔ, bondiri seɛla seɛla la a lantaa, gyɛnlee ane nɔnyɛbɛ zaa laŋ la taa, mine waa la zeere ka mine meŋ waa doɔre, mine yi la vaare ka ba de a zaa lantaa. 13407

Dͻbͻ bata la be ba zie poͻ. Ba zaa su la su-nuure, a kyԑ eŋ ba nuuri sͻgesere. Ba vͻgele la zupili peԑle a kyԑ eŋ ba nimikyaanee. A dͻͻ kaŋa de la bone a tͻgele a kãã yiiu zie ka a kaŋa meŋ de onuuri a nyͻge ne a bone kyԑ ka a kaŋa a are kͻge o.

Nempeԑle gyamaa la be a foto poͻ, dͻbͻ ane pͻgebͻ. Ba su la kpare sͻgelͻ ka ba mine are dendeŋe kyԑ ka ba mine zeŋ kogiri zu. Kũũ daga biŋ la a ba nimbisogo, kaa dͻͻ kaŋa a gbi dumo.